Gitanne diccida deretan beettiza gita ogeti oosetidi dizayssanne dumma dumma korontte po'oti dhuma giddora po'ishe dizayssi beettees ha keeththeykka wolqamanne dhoqqatethaykka adussa gidida keeththeti keexetidi de'es.

Gamo cumati ubay ichachchu asati dunguzappe osetiza woyikko gamo boncho mayo dunguza kumeta mayo mayidi ba kusheni dumma dumma xanbarota oyikidi hoye bolaka dungiza qofe wotidi eqidi hasayishe deates.

Qodani kehippe daro asay issi yeho bale masatiza asa ubbay botha medho mayidaysine duma duma mayo mayida asay de'es ha asatappe guye bagara dumma dumma gitta kanmetika de'osona

Timirte keetha masatiza gitanne dalga gidida sohoni daro asay attumatinne maccati ubbayka zo'o oyde bolla uttidi hara asay haasa'izaysanne hara asay yootiza timirte ekkishenne si'ishe de'etees.

dalganne si denba giddon daro asay uttidi dizayssatas nam7u addeti haasata sinthane eqqidi dumma dumma kiitatanne dumma dumma qofata asatara haasayishe de7eetes

Keeththa giddon keehippe daro asati gashe nayti gitati naa aayetinne dumma dumma asati dizayssi beettes. Ha asata giddoppe issi karetha gooze huphen goozida macashiya gashe naa zokkun ba7ada eqqadus.

Keeththa giddoni diza asaa woykko soho asathappe nam7u macathinne issi aaway dizayssi beeththes; hayssi maccasiya aawazassi kaththaa aaththada immashe de7awus; asathappe guye baggera issi kaamoy eqqidi de7ees.

Daro asay zo' o mala oyde bolla uttidi gammo cincha kowase kaasancha cugati mayza mayo mayda keehippe daro asati ba qoodhenne dumma dumma miishata qachidi ubbaykka uttidi oyde bolla de7ettes.

Daro asay uubbaykka shiiqqidi keeththata sinththanniaaran maaran uuttidi ba kushshen booththa waraqata oykidii ba sinththanni hedzdzu xaraphpheza bolla kaxxida kaththata woththidi daro asay uuttidii de'ees

Qoodani keehippe daro asay issi lo'iza keeththa gittoni ha asa ubbay issi medho kumetha may'o mayri dizayssinne qoodhe bolla dumma dumma booththa miishata xaaxidi diza daro asay eqqidi denees

Issi heerani diza daro asay ubbaykka ke'idi issi bey diza bessappe hara bessa baanas hoykko ooso keeththa baanas gitta kaame giddon gelanas asay ubbay maaran eqqidi akameza giddon gelishe de'eettes

Qodani usuppun tammappe dariza asay ha asaykka dumma dumma asa sarotetha naagisiza asati woykko pooliseti mayda may'o maydi oyde bolla uttidi hara asay izata sinthen eqqi haasayiza haasaya siyishenne ezigishe de'eet.

Beni wode buqura geetettiza miishatappe maahe galba woykko maahe qole geetettizayssa mayda issi addey huphe bolla dunguza qoofe wothidi issi booththa afala mayda addera nam7aykka idimettidi sarotetha laametishe de7eettes.

Issi kareththa kumeththa mayo mayida adey ba kushen asas kooshetanne qaalata issi bessappe hara bessa aathiza miishe ba kushan oyqidi ha addezi dumma dumma qofa hasa'ishe de'es.

issi booththa kumetha may7o maydi uttida modddho indiya kusheni kooshe asas issi bessappe hara bessa dhokko ooththidi aaththiza miishe oykkada ba sintheni dabtare doyada dumma dumma qaalata woykko dumma dumma kiitata aaththashe de7awa

Daro asati lo'iza oyde bolla uttidi karetha kumetha may'o may'da issi addey ayfe bolla mana xide woththidayssi ba kushanne asas kooshe dhoqo ooththidi aaththiza miishe ba kushen oyqidi haasayishenne dumma dumma kiitata aaththishe de'e.

Issi addey kumeththa xababetappe oosettiza dungusa geetettiza asa kushe heellani daadettidi oosettida kumeththa may7o maydayssi oyde bolla uttedi hasayishenne dumma dumma kiitatanne ba qofa haasayata aaththishe de'es

daro asati ba sinthane dumma dumma ayfa ayfeta muuzeta abakadota dumma dumma miishata wothidi ba hube bolla qoofe wothidi booththa may7o maydayssinne dumma dumma dunguza mayda asay shiiqidi uttides

Paydon lapun gidiza adeti gita Kela bola utidi de'etesha adetape guye bagara dumma dumma woyshape osetiza lasha getetiza keshay kesheti dizaysine ha lasha mata issi mithay de'es

Oyiddu gashe Macca nayti ubbetika boththa kummetha mayo mayidi ha oyiddatika issoy issara kushe oyikketidi eqqidetes ha natuppe guye baggara duma duma gitta woratta de'etes.

Issi dalganne gita gidida kade giddon eelo haaththay eelidi dizayssi beettees. ha eelo haaththappe ushachanne hadirisa baggera dumma dumma mithatinne dumma dumma cilila maatati beyishin ayfes lo7iza cilila maatati de7oosana.

Gitanne woliqama gixida issi lo'iza keeththe giddun dumma dumma botha kumetha may'oti asi shamana mala micetidi dizaysenne asati duma duma asati hayssa may'oza shmishe dizayssi betes

ichacho macati kase woga may7o geetettizayssa woykko issi isi boncho woden mayettiza booththa kumeththa qamise geetettiza may7o may7di ichacho macati uttidi miicishe de7eettes

Keeththa giddon issi macay uttidi ayfe tukke fentisanas sineta meci woththidi ayfe tukke tama eeththada issi macashiya shaayashe de'awus hara asatikka uttidi ayfe tukke uyishe de'etees.

Dugeha tophiya kilelen beettiza dumma dumma asatappe dugeha jinka zoonen beettiza asata gidishin ha asati ba kushen dumma dumma punniza punettiza miishanne dumma dumma mithata oykkidi eqqidetes.

dalga gade woykko denba getoni dumma dumma miiza qooletappe oosettida woykko miiza qooletappe waaxettidi oosettiza asay iza bolla uttiza oydey gita mithata garsanni dizayssinne issi issi sinetinne dumma dumma miishati dizayssi beete

Xibabeppe kushe hiillanchati ooththiza dunguza geetettiza gammo dunguza boncho may7o mayda issi attey ba ayfiy bolla manathire izara beyizayssa wothedi haddezi eqqidi de7ees

Beni wode buqura geetettiza miishatappe issoy gonderen beettizayssa gondere fasilides gimbe geetettiza dumma dumma shuchchatappe ginbettida ginbe gidishin ha ginbey ginbettidi beyshin ayfes lo7izaynne malaliza gimbey dizayssi beettees

karetha malara diza issi macasiya huphe bolla karetha goose gozada zokkoni issi gashe naa ba7ada gashe naaykka miicishe dizayssinne maciya miicashe de7awus

gitanne wolqama issi abbay gade bolla dalga abbay dizayssi beettees haabbaza matanne dumma dumma asati eqqidi abbaza bollara hamettiza wogolo giddon gelidi wogolora hamettishe diza asati baykka de7etes

Daro asati ba sinthane dumma dumma eexxiza miishe oykko shaama geetetthayssa qachi wothidi issi macasiya gashe naa edemmada ba huphe bolla booththa malara diza goosse gozada uttada de7awus.

Osupun asati gittanne dalga oge giddon haasay ubbay dumma dumma medhora diza may'o may'idayssi issi addey ba kiise giddon nam'u kushe naaqidi ogeza giddon daro asay eqqidi dees

nam7u addeti issi addeynne issi macay issi macay gashe naa idimmidi dees ha asatikka ubbey issi medho kumeththa may7o may7di nam7atikka miicishe de7etesi

Soho asati issi aaway issi aayaynne nam'u attuma nayti oydaykka issi medho kumetha may'o may'idi heedzdzati uttin issi addezi ba kushene silke oyqqidi eqqidi deees.

Asho shukidi bayziza nam'u asatin suuqe giddon eqqidi dumma dumma miiza ashonne gitta wolqama miiza shuketida asho mitha bolla qaaphidi izappe shaakki shaaki asas bayzishe de'eette.

Gitanne dalga gidida issi wora masatizayssa giddora keehippe daro asati ubbaykka booththa afala may7idi ha woraza giddora yishe deeettes asata sinthanka gitanne wolqama gidida haaththay deees

Kareththa mayo kumeththa mayidi ayfe bolla manatsire woththida issi addenne issi hara medho maayo mayidi diza issi huuphe bolla issi kehi baynna addee kushe dhoqqu ooththidi dumma dumma kiithaanne haasayatha aaththishe de7ees.

issi booththa kumetha qamise may7ada karetha oyde bolla uttida macashiya ba kusheni kooshe asase dhoqu ooththidi aaththiza miishe oykkada ba kushen dabtare oykkada haasayashenne dumma dumma kiitata aaththashe de7awas

Asay heedzdza woykko oyddu asay nam7u attumaynne nam7u macay diza misiley beettes haasatappe gete baggera dumma dumma mithatinne qoodani daro kaameti diza misileykka beette

Issi dereni ooso keeththay dizayssa qoncitiza xaafe xaafettidi woykko dumma dumma medhora diza xuufe xaafettidi dizayssi beettes hayssika amara dere kawotetha woykko amaara biirawi kililawi mengiste geetettiza medhora xaafettidi deees.

Nam'u asati karetta kumetta mayo ma'idi eqqidi dizayssi beettees. Ha sata giddoppekka issi addezi itiophiyan erettida qaalancha woykko yettanichcha tedi afiro geetettes.

Daro asay,qoodani tamma gidizaysati,xibabeppe kushe hiillani oothetiza,dunguza geetetiza mayo mayidi,be qoodhenika dumma dumma dunguzata xaaxidi,issi misile gita miththa bolla qaaphidi,be'ishe de'etes.

Issi karetha kumetha mayida mayo mayo zo'o adey utidi guye bolla de'es ha adezape oshacha bagaranne hadira bagara dumma dumma medhoara diza pandira etophiya pandira misile mitha bolla eqidi de'es

Hezdzdu asati marara utidi be sinthan sinthan iskipirtonne dawutare wothidi dumma dumma Qopa bolla zoretishenne de'etes, asataska oshicha bagara itophiya bandira misiley Mitha bolla eqid De'esi.

issi deres koshshiza waanna waannanne koyro miishatoppe koronte foo7oy koyro gidishin ha koronte foo7o lo7ethiza nam7u asati koronte shuboyiza bollara biza mitha bollane korontesi waanna korontesi wolqa immiza miishe qachishe deeete

Dalganne githa gidida demba giddoni issi keeththe keexeththidi dizayssi beeththes; ha keeththazappe guye baggara dumma dumma awa poo7oppe ekkidi awa poo7oppe ekkidi asassi poo7o immiza woykko koronthey goyera de7ees.

karetha kumetha may7o may7ida issi zo7o addey eqqidi deees haaddezappe guye baggara dumma dumma koronteti izen shiiqidi issi heerappe hara beessa woykko issi dereppe hara dere biza wolqama koronte shiiqosoti deees

Issi booththa kaamey asa issi herappe hara hera woykko issi derefe hara dera caannidi gaththanas maadiza gita kaamey mooretidayssa heedzdzu asati hakameza gooma kessidi lo'ethishe de'eettes

gitanne wolqama gidida izappe koronte asas yaana mala maaddiza dumma dumma haaththati shuchchatanne ginbettidi dizayssinne ha haaththazappe keziza wolqay asas koronte poo7o gididi asa haako bessa bana mala maaddiza haaththe gogishi deees

Kehippe lo'iza wolqama kethata giddo ni ayfesi lo'iza dumma dumma cishati mithati toketidi dizaysine dumma dumma asi utiza oydene oydeza sinthen xaraphey gogidi dizaysi betes

Issi gitane oridde giddiada maccasiyi gitta ketha sinthani eqaddas ha macaseppe guye baggara issi assa issi herappe harra hera efanasi madida nam'u tohora hamutidda mishi deyesi

Ooso keeththane woykko issi tamare keeththa masatizasan dumma dumma asati ooso ooththiza asati ubbaykka oyde bolla uttedi issay issara zoretishe tobetishenne dumma dumma qofata laamettishe de7ettes.

Kaththata bayziza keeththa giddon kaththay dizayssa bessiza dumma dumma misileti dizayssinne keeththi keexxeti kumidi dizayssanne dumma dumma asati gelidi kathata mishe dizayssi beette.

Issi dalganne lo'iza keeththa gidonuy daro asati baykka ba sinthane dumma dumma miishata wothidi miishenne uyishe dizayssi beettees hasatumatanka dumma dumma xarapheza bolla ciishatinne dumma dumma tukka uyiza sinetikka de'oosona.

Giya masatiza issi dalga gade giddon dumma dumma asatinne dumma dumma kaameti de7eosana ha kametikka dumma dumma miishata ba bollan jarkanetanne dumma dumma kathata ubbaykka ba bollan kamey caanidi deees.

Keeththa mithafe woykko dumma dumma woyshetappe keexxettida keeththa gettone daro asati ba sinthane katha maanassi ubbaykka shiishi woththidi ubbay dunguza may7o may7ida daro macati uttidi katha mishe de7eette.

Kumetha karetha issi medhon mayo mayida Qodani ichachu tamupe Dariza asay Ubayka Lo'izaoyde Bolla Utidi Ba sinthani Dawtare Wothidi Hara asay hasayi Hasayiza qofa iskirton Dawtara Bolla x De'etes adishe

Qoodani keehippe daro asati issi medho kumetha mayo mayidi uttidinne isay isaara haasa'ishe de'etees. ha maya mayizaysati issi kataman keethata tamay oykkiza saaten toysiza asati mayiza mayoko.

Keeththa giddonne nam'u kumetha booththa may'o mayda addenne issi karetha kumetha may'o maydayssi issi zo'o may'o mayda macaynne oyddu asayka ubbay issa issara haasayetishinne zoretishe de'etes.

Assi keehipe lo'iza gita keeththe giddon qoodani daro asati attumay macay ubbaykka lo'iza oyde bolla uttidi hara asay ba sinthani eqqidi haasayiza haasaya izbishenne siyishe de'ettes.

Issi heerane woykko issi katamanne taman keeththe oykkishinne tamaza eeson gakkidi toyssiza asati may'iza karetha kumetha may'o may'da daro asay keeththa giddon ubbaykka oyde bolla uttidi hara asay izata sinthen eqqi haasayiza haasaya igishe de7eettes.

qoodani daro asati issi keeththa gitton asay ubbay oyde bolla uttidi haasayay hasayettizayssa woykko hara asay hasayizayssa siyishenne ezgishe ti7eetes hasatikka ussi medho may7o woykko tamata toyssiza asati may7iza may7o may7di uttidee

Oyddu addeti eqqidi ba sinthani dumma dumma tamata dhayssiza misile oykko keeththata tamay oykkishin dhayssiza misile kaqqi wothedi hadaro asay be ishe dizayssikka beettees.

Gittanne wolqqamma gidida keeththati kexettidi giita dichchida katamata giidonne dizayssi betes. ha keththatuppe sintha bagara dumma dumma kaha mittati dumma dumma miiththati ogge lo'iza ogettika ossetidi de'es.

Gitane dicida issi katama kethati kehippe wolqama keethe keexetidi kehi lo'iza ogera osetidi dizaysine ha keetheza sinthera dumma dumma ogeti osetidi diza gotta kethey betes

Gitanne wolqama gidida issi booththa medhon tiyettida gitanne wolqama keththa keththettidi dizayssi beetes ha keththeza sinththara dumma dumma aspalte gita oogey osettidi dizaysara nam'u kaameti oogezara woxishe de'ettes

Gitta duma duma shuchatupe kexetida woliqama kethay dees he kethepe sinithe bagara gitta daliga denibanee woyiko haho deniban duma duma gitta worati dizaysinee worazape guyera zumayika de'es

Gitanne dalgga issi keeththa giddon kehippe lo'iza oyde bolla qoodan xeetan taybetiza asati uttidi issay issara haasa'ishe de'es. Ha asata sinththankka hara asay ke'i eqqidi kiitatanne dumma dumma haasayata yootishe de'es.

Issi gitanne lo7iza keeththey keexxettidi dizayssi beettees. Ha keeththazappe sinthe baggara dumma dumma dalgganne aaho gidida dembbani dumma dumma gita woratinne diccida worati dizayssikka bettoosona.

Issi lo7iza wolqama gita keeththe dumma dumma shuchchatuppe keexettidi keeththezi bolla baggara dumma dumma maatatunne dumma dumma mazzatan kamettidi dizayssanne ha keeththaappe sintha bagge dumma dumma cililo maatati de7eettes.

Githanne wolqqama gidida issi keeththey keexethhidi de7ees; ha keeththeza sinththera keehippe adussanne lo7iza aspalththethi ooseththi dizayssara issi gashe kaamee ha aspalththera gede keeththaza sinththera hameththishe de7ees.

keehippe lo7izanne beyshin aybes malaleza gitanne walqama gidida ginbe keeththay keexettidi diizayssi beettees akeeththazappe sinthe baggeynne goye pake ubbaykka dumma dumma ogetinne dumma dumma puuteti toketidi diccishe deees

gitanne wolqama gidida si be ishin keehippe lo7izanne malaliza gitta keeththe keexxettidi diizayssi beettes a keeththefe sinthe baggara lo7iza asfalta ogeynne dumma dumma kaameti keeththe sinthan de7eettes

omarsa masatiza woykko dhuma giddora issi gitta keeththey keexettidi dizayssa giddon dumma dumma lo7iza koronteti poo7ishe dizayssi beetteza keeththeyka dhoqo giidi keexettidi dee

Gitanne walqama gitida si be ishin lo'iza gita keeththe keexettidi dizayssi beettes da keeththefe sinthe baggara dumma dumma gooththa malara diza kaametinne zo'o malara diza kaameti eqqidi deeete.

Qoodani tammanne ichaashappe dariza asati haasay ubbaykka issi medho may'o maydi dizayssati huphe bolla issi medho booththa qoofe wothidayssinne issi atte dunguza may'o may'dayssi haasay ubbay ba kushen dumma dumma miishata oyqqidi eqqidi deettes.

issi dalganne gita ogey oosettishe dizayssi beettes hawugeza giddoro issi booththa medhora diza kaamey hamettishe dees ushachcha baggaranne hadarsa baggara dumma dumma gitanne wolqama gidida keeththati keexettidi deyosona

Keehippe daro asay issi ooso keeththanne daro asay kumeththa mayo mayida lo'iza wolqama asati ubbaykka eqqidi kushe idimmidi eqqida issinne ha asata sinthan issiyade ba qoobe kushen oyqidi haasayishe dees.

Issi akime kethan woykon asay saketidi bikko izzan paxidi yiza kethan qodan ospun woykon tamu gidiza asati attumatine mac'ati eqidi issay karetha kumetha mayo mayidi

Qoyddan kehipe daro asati atumatine maccati ubbayka ba dosan yidi duma duma haththata woykko duma duma mishata ba kushiyan oyiqidi uyishe ba suththa dosan imishe de'etes.

Hedzdzu maccati uttidi de'etes ha hedzdzatappe issi maccasiya gashe kareththa medhora dizza na'a ba ki'on edimmada kushe Nam'u kushshe issi kushen naza oyikkada issi kushshe baqqanan woththada uttada de'awus

Booththa kumetha mayo mayda issi adde ba sinthannee asas kooshe issi besappe hara bessa woykko haasayettida qaala issi heerappe hara heera gathiza miishe ba sinthani asay oyqqi bessin addezi ba qofa haasayishenne dumma dumma kiitata aathishe dees

tammanne ichasho gediza asatin issi keeththa sinthan eqqidi haasay ubbay ba kushene laptoppe woykko keehippe malalizanne lo7iza komputereta ba kushene oyqqidi daro asay eqqidi dees

Issi timirte keeththa masatizasa woykko hospitaale masatiza keeththa qoncisiza misile bollan qaaphettidi deees hayssika nababetise gambo taqalala yegexer hospitale giza misile deees

Issi hakime keeththan woykko gita hospitaleten ooththiza asata giddofe issi boncho hakimeti may'iza may'o may'ida issi attomanne issi macala lam'aykka ba kushe idimmi eqqedi de'eetes.

hakime keeththanne ayfe saketidi biidi dumma dumma ayfe bolla moodhete keyidi ayfey beyana mala tikkidayssa asay ubbay ayfeza oosettidi ba ayfe bolla dumma dumma miishatan goozidi uttidayssi beettees

issi keeththa giddon keehippe lo7iza daro oyden woykko woossiyo keeththa masatiza sohonin daro asay uttidi siyizayssinne issi indiya ba kushe nam7u kushe bolla denthada booththa waraqata ba kushen oyqqada eqqadus.

gitanne wolqama gidida ayfes beyshinn keehippe lo7iza keeththa giddon daro asati dunguza xibabeppe oosettiza may7o ba goode bolla ubbaykka xaaxidi ubba asay kumeththa may7o may7di maaran maaran eqqidi de7ettes

Gita keeththey walqamay keexetti dizayssa sinthinee qoodani tammanne ichasha gidiza asate ubbaykka maaran maaran eqqidi dizayssinne haasatappe issi addey gade bolla shuchcha masatiza gade bolla uttidi deees.

tammanne nam7a gidiza asati dumma dumma gitanne deexo miishata caaniza kaameta sinthanni haasay ubbay kumetha may7o humaydi eqqidi ubbbaykka issi besaweykko mule asay xeellishe dizayssi beee

isi haakime keeththa giddon woykko hospitaleta giddon ooththisa kawo oosanchati mayiza boncho booththa mayo mayida heedzdzu asati eqqidi de'ettes a heedzdzu asatikka ba nam'u kushe idimmidi heedzdzu asatikka miicishe de'osona

oyddu asati issi lo7iza keeththa gidton de7ettes hasatappe nam7u attomaynne nam7u macati issi shanta masatizayssa gidton guydi dumma dumma miishata be ishe de7eettes

issi harganchati uttiza woykko zin7iza kifile gittonne daro harganchay wostale masatiza keeththa gidton zin7idi dizayssanne dumma dumma asati hargancha oychanaw keeththa giddon gelidi oychishe de7ette

Ichachu asati heedzdzu macatinne nam7u addetin heedzdzu asati ba kushen issi miisha oykkidi hara asas imota immana mala bessiza misile dhokku wooththi oykkidi deeeti.

issi gita hospitaale giddon diza kawo oosanchati may7iza booththa kumeththa may7o may7ida issi addey ba kushenni booththa waraqata oykkidi issi harganchay uttidi dizayssasi hawaraqata nababishe d es

Ichaacho oyddu macatinne issi addey eqqidi diza misile beettes haasay ubbay ba kushe edemmidi eqqidayti hara asay haasayiza haasaya siyishenne esgishe de7ettes.

Keeththa giddon keehippe daro dumma dumma miishati miishay woykko eqay uttiza bessan maaran maara uttidi dees .Ha miishatikka dumma dumma baleti bayzettishe diza misha misiley bessees.

Gitanee woliqqama gidida lo'o ogeyi osetishe adusa ogeyi osetishe de'es ha igezape ushacha bagaranee hadirisa bagara duma duma mitha puteti dichshe dizayisnee gitta kethe kethetidi dizays betes

Dalgga gadee woykko keehippe wolqqaama gadee goyeththidi dizayssa gidoni nam7u booththa mayo mayida addethinne issi kareththa mayo mayida maccaynne issi kareththa kumeththa mayo mayida adddee eqqidi haasayishee de7eeththes.

Dalganne keehippe wolqqama gita gaden goyetidii bettizayssa giddon dumma dumma asati aqidi be'ishe dettes asatikka boththa medhora dizaayo mayidii dunguzo xibabeppe oosetida kootte giitta mayidii eeqidettes

Qoddani tamanne nami'a giddiya assati ubbayikka oyidde bolla utiddi bettesi. Atumatine maccati ubbayikka haara assayi ha sinithani eqidi hassaya hassayishe detesi.

Dhoqatetay bitappe tamu kushe dhoqu gidi osetida gita wolqama keththay kexetidi dee's ha keththazappe guye bagan duma duma cililo matati keththappe sinththa bagara mitati dee'tes

Githanne dalga ogera kehippe daro asati botha mayo mayidayisi kushen duma duma kalo oyikida asayinne duma duma karetha mayo mayidi kehippe sha,ani tayibetiza asati githa oge gidora tayibetishe detess

Daro asay issi goyettidi woykko bookettidi diza gade giddoni eqqidi de7ees. Ha asatappe guye baggara gita keelaykka keelettidi dizayssinne keelaza bolla dumma dumma mithati tokettidi de7ees.

issi dalga denba gidton keeththey keexettin dizayssi beettes ha keeththeza sinthene doya qorqoroy bollara shoceti dizayssanne dumma dumma kaameti eqqiza bessanne booththa medhoran diza gashe kaameti eqqidi de7eettes

katama geddon oosettiza ogetoppe koboliso getettiza ogey shuchchatappe masettidi oosettida ahaaka ogey deees hawugeykka iray bukkiza satin dumma dumma urqati sa issenna malanne moorenna mala maaddees

duge sha tophiya klile aysso aawa daanna xalahun kebeteynne hara daro asati ubbaykka oyde bolla uttidi dumma dumma haasayata hasayishenne hara asay haasayiza haasaya ezgishe de'etes.

keehippe daro asay issi keeththe gitton wossiyo keeththa masatizayssan daro asay oyde bolla attumay macay ubbaykka uttedi hara asay sinthan eqqi haasayizayssa siyishenne esgishe de7etes

Heedzdzu asati eqqizi dizayssi beetees. Ha asatuppe nam7u asati zo'o mayo bollara mayidi garssara booththa mayo mayidi nam'u asatikka kushe ba kushe idimidi eqqidetees.

Gitta kawo ooso ooththiza asati geliza wolqama keeththe keexettidi dizayssi beettees ha keeththeza sintheni dumma dumma keeththezan asi gelizayssa qoncisiza xaafey woykko xuufey xaafetide dhokku giidi deees.

Bookketida dalga gade giddon keehippe daro asati ubbaykka eqqidi dizayssinne issi gitta haaththe biittafe bookkidi pude kessiza walqama mashine haaththe bookkishe deees

Gammo zoone aysso aawa doktore oykko daana damisiya dimasi ga kushani koshe asas dhoqu ooththidi gaththiza miishe oykkidin qoodhen dunguza xaaxidi dumma dumma kiitata aaththishenne haasayishe deees

dophiya dere ayssiza woykko dophiya dere aysso aawa doktere abi aymedey kumetha karetha may7o may7di issi gitta keeththe giddora hamettishe de7ees

Daro asay keehippe lo7izanne malaliza gadey oosettidi dumma dumma keshatan biratatan keeshettidi dizayssanne hakatezappe ketebaggera gitanne dalga xoossi medhida dumma dumma worati deees.

issi gita keeththe keexxettishe dizayssi bettee ha keeththey keexxettizayska wolayta soddo yumereste giddon asa kushe kuwaase woykko dumma dumma kuwaseta iza giddon gelidi kaana mala ha woden oosettiza kuwaseka iza bessako

Keeththey gitanne gita ichachu kifileppe dariza keeththey keexettishe dizayss beette oyddu asati ha keeththe bolla kezidi dumma dumma keeththata keexishenne qorqorota bollara shocishe deyoosona.

issi keeththa giddon heedzdzu addeti uttidi de7osana ha addetikka huphe bolla salo medhora diza qoofe woththidi nam7u addeti ubbaykka heedzdzay ba kushe idimmidinne nam7u kushe wolla oykkidi de7eette

Lo'izanne keehippe malaliza issi gita keethe giddoni tamaareso masatizaysanne lo'o oydetinne dumma dumma xarapheti oosetidi dizayssinne ha keetha giddoni asi issi asiykka bayndayssi beetees.

Keeththa keehippe lo'izanne malaliza issi keeththa giddon issi addey hawuday ehida meeshe woykko asas eeson ooso wothidi bessana mala maaddiza meishatappe koyro gididayssi komputere gidishin akomputer ba sinthan wothidi uttides

Payduni keehippe daro asay ubbaykka lo'iza may'o kumetha may'o may7dayssinne dumma dumma macati booththa medhora diza xibabeppe oosettida may'o may'dayssi dalga denba gitton eqqidi de'ettes

ooso keeththan woykko issi kawo ooso keeththan diza adey ba sinthani ha wode ooso eeson ooththana malanne dumma dumma xuufeta xaafana mala maaddiza komputere ba sinthan wothidi be'ishe de'ees

darho asay issi keeththa giddon ubbaykka oyde lo7iza oyde bolla wuttidi issi adde hasata sinthane eqqidi ba sinthane komputer geetettiza miishe woththidi haasatas dumma dumma kiitata aaththishe de7e

keehippe gotanne walqama gidida issi keeththa giddon dumma dumma heedzdzu karetha medhora diza oydeti dizayssanne ha keeththeza giddon uttiza asati asas purde pirdiza pirdanchati uttiza oydey masates

Issi derenne issi heera diza asa sarotetha naagisiza asati mayzay may'o may'da pooliseti ubbaykka issi keeththa giddon godan xeet gidiza asay uttidi ubbaykka ba sinthani dabtare woththidi iskibton xaafishe deees.

soho giddon keehippe daro asati issi ooso ooththi wursidi ooso keeththan ba ooso ooththidi wursida ufayssasi ubbaykka ba kushen shaama eeththidi ba sinthan dumma dumma daabbotanne keeketa shiishi woththidi de7eettes

si keeththey keexettidi dumma dumma shuchchatappe dumma dumma birata birata toppenne dumma dumma ashawappe simentopfe oosettida lo7iza keeththey keexettidi dizayssi beettees ha keeththeza bolla issi erisoy woykko issi miishe qaaphettidi de7ees

Issi heerani woyko issi katama gidoni tamay keethe oykishine dhaysiya ha wode ehida hitane wolqama gita zo'o medhora diza kaame eesoni gakidi tama toysana mala oothizaysi oge bola gidon eqidi de'es.

heerani diza asay ubbay ke7idi ba heeray moorettidayssanne hoykko dumma dumma iita miishati oge bolla wodhdhidi dizayssa iita miishata denthiza gita kaame bolla dumma dumma iita miishata caanidi hara bessa efishe da7eettes

issi deexxora diza miisheta woykko asa kushesnne asa wolqafe darida miishe caannidi issi heerappe hara heera efiza kaamey caannidi dumma dumma mithata dizayssinne daro asati oge matani eqqidi dizayssi beettes

daro asati ba heera matane diza woykko izara amettiza oge mooretideyssa oge pittiza miishe woykko geeshshiza pito ekkidi daro asay ubbaykka oge pittishe deeettes haasatappe guye baggara gita woratikka de7os

Paydoni keehippe daro asati ubbaykka ba heerani deiya iita issi besan qolettida iita miisheta asay ubbay fittizasse ekketi iita miishe denthishinne ba heera lo'ethishi de'oosona.

Gitanni dalga gidida ogenii dubba dumma herane diza asay ubbay kesidi ogey mooretidayssanne iitidayssa dumma dumma iita miishati oge bolla dizayssa ogeza pittidinne geeshidi lo7athishe daro asay deees/

dalganne gita gidida gitta oge giddora dumma dumma zo7o medhora diza kameti woxxishe dizayssinne asaykka ha gita oge giddora nam7u asatinne hara hara miishatikka hamettishe de7eetes

Daro kareeththa medho diza may'o mayda asati ba heeray ogey moorettidayssa asay ubbay ogefe biitta bookkiza miish woykko dumma dumma akafata ekkidi ha ogeza giigissishinne haaththe izara bana mala oge kessishshe dettees

Issi keetha gidon diza asati woyko ooso keethan diza heedzu asati, ootho eeson ooththidi wursanas maadiza wodey ehida compitere geetetizaysa wothidi,ha asatika issay issara haasa'etishe de'etees.

Issi lo'iza keetha gidoni issi medho kumetha medho mayo mayida asati ba qoodhe bolla bootha malara diza duma duma xaaxidi Ba sinthan I issi xarapheza wothidi xarapheza bolla uyetiza haatha me duma cishata woothidi de'etees

Gita Katama gidon nam'u lo'iza ketheti kexetizi dizaysa sintera botha kumeta mayo mayida polise masatiza asati ubayika oge daliga oge gidora isporte otishe hametishe de'etes.

Kuwaase kaa7ethtiza besani woykko kuwaase kaa7iza keehi dalgga dembbani daro asathi kuwaase kaassanchchathi asay ubbay issi medho booththa maayo mayidi ubba asay ziqqi giidi kuwaase kaa7anas gelishee deeththes.

Issi gittanne dalgga gidida tamaare keeththa woykko timirte keeththa misatiza nam7u lo7o keeththati shuchchatuppenne dumma dumma miishshatuppe keexetidayssi beetees. Ha nam7u keeththatappe gidora oge dizayssanne ogeppe pude baggara cilila maatati des.

Gitanne dalga gidida lo'o ketha giddon keehippe Daro asat xibabeppe osetiza dunguza getetiza mayo mayid hezdzdu dunguzata mitha bolla qaphidi utid asay zoretishenne hasa'ishe de'etesi.

daro asati macatinne attumati ubbaykka ba sinthani dunguza mici woththidi baas dunguzappe oosettida booththa xibabe may7ota may7idi dizayssinne dumma dumma booththa qoofe ba wudhphen woththida asati eqqidi de7eette

Gitta keeththi giddon keehippe lo'iza somonay qoodani daro asay ubbaykka xibabeppe wosettiza dunguza geetettiza bootththa lo'iza may'o may'di ba sintha ne dumma dumma haaththatanne dumma dumma cieshata woththidi uttidetes.

Dalganne adussa ogidida ogey oosettishe dizayssanne dumma dumma miishata woykko deexo miishata caanizanne dumma dumma ogeta ooththiza gita kaamey eqqidi deees ha kame matanka issi zo7o maay7o may7da addey eqqidi deees

daro asati eqqidi dizayssinne ha asata sinthera daro asati kumethay si medho may7o maydayssati hara asata dunguza may7o mayda asatara sarotetha laamettishinne asati miicishe de7eettes

Dalganne adussa gidida gade giddon booththa oydeta bolla keehippe daro asati booththa medhora diza may'o may'idaysse dumma dumma attumatinne macati uttidi ubbaykka ba kushe edimidi de'eettes.

Issi keehippe lo'iza wolqamanne lo'o keeththa giddon darro asati uttidi zoretishinne hasayettish h de'ettes asatikka ba sinthane dumma dumma uyiza miishatanne dumma dumma ciishata xarapheza bolla wothidi uttidete

kuwaase kaettiza bessane woykko kuwaase ka7iza sohonee dumma dumma medhora woykko dumma dumma malara diza may7o may7ida nam7u kuwaase kasancha cugati kuwaase kaishe dizassannee ha kuwaase ka7ettizasa daro asay be ishe deees

Duge ha tophiya kelele aysso aawa daanna xalahon kabalaynne gammo zooyne ayssiza aawa doktore demse adamasuy ubbatikka dunguza may7o may7di ba sinthane ciishanne dumma dumma haaththata woththidi uttidettes.

Qodan keehippe daro asat ubbayka dumma dumma medhora diza mayo mayida. Atumatinne mac'ati ubbayka eqid issi adey be kushen silkenne dumma dumma misha waraqatata oykid issi mishe nababishe dizays betes.

Issi addey issi ossa kethan eqqiddi duuma dummakittatun issi qoddima issi herrappe harra herra issi derreppe harra derrey kathizza mishe basinthan ehi wothidi kitta athishe dees

Issi kareththa kuumeththa maayo mayida maccashiya ba ayffe bolla manaxire woththada huphphe bolla dumma dumma gosseta goozada ba sinththen dumma dumma silketanne dumma dumma komppiteretta woththada uttadus.

Dalgganne issi adussa gidida ogera ichchashu asati hamutishe de7eetees. Ha asatappe issi adde asa saroteththa naagisiza asati woykko poliseti mayida mayo maidayssinne hara asati kareththa kumehtha mayo mayidi hametishe de7eetes.

Gitanne dalga gidida issi keeththa giddon keehippe daro asay addetinne indeti ubbaykka ba sinthan dumma dumma itiophiya bayndira masatiza misile kaqqi woththidi ubbaykka zoretishinne hasayettishi de7ettes.

Issi heran woyko Dere saroteththanaangisiza nagisiza asati mayiza mayoy issi poolisey gita keela kezishe dees.keishe issi kishen gade oykidi de'es

Githanne dalgga gidida issi oge giddoni nam7u asay issi medho mayida aththumaynne maccay ogera pinnishee dizayssa sinththani issi asaa sarotheththaa naagissiza polisee asatha sinththan eqqidi sarotheththaa immishee de7ees.

Daro asa sarotetha naagisiza asati ubbaykka issi medho mayo maydi dalga oge gittora maaran ekkidi hamettishe de'eettes asatappe ushachcha bagganne adirsa baggara dumma dumma gita keeththeti keexxettidi deees

Issi dere woykko issi heera sarotetha naagisiza asati woykko pooliseti keehippe qoodanne xeeto gidiza asay issi dalga keeththa gitton uttidi ubbaykka hasaya hasayishenne zore zoretishe dizayssi beettes.

issi derenne si heerata sarotetha naagesiza asati may7iza may7o mayda daro pooliseti eqqidi maarane isporte woykko ooththishe dizayssi beettees haasatikka tophiya bandira misile dhokko ooththidi heedzdza oykqidi le7ete

heedzdzu addeti oyde bolla uttidi de7eettes haaddeta giddon issi asay asa sarotethanne heera dere sarotetha naagisiza asati mayza may7o woykko pooliseti mayda may7o uttidi eqqides

Issi dere sarotetha naagisiza woykko issi dere hara dere gelidi wodhenna malanne dumma dumma iitata oothxhenna mala naagiza naaganchati woykko wotta dere geetettizayti gita makinay bollara gita ogera hamettishe deeet.

Issi derenne issi heera asata sarotetha naagisiza asati woykko polisise geetettizayssi ubbaykka issi gita keeththa giddon uttidi haasayettishe ne zoretishe ubbaykka de'ettes haasata sinthanka ara asay eqqidi haasayishe de'e.

asa sarotethanne issi dere heera sarotetha naagesiza daro asati polise geetettizayssi may7iza may7o mayda asay keehippe qoodani daro asay issi keeththa giddon uddidi haasayishenne hara asay hasayizayshe ezigishe deeettes

Qoddan keehippe daro asati ubbayikka dumma dummara dizza mayora mayiddaissi bassiniththan na'mu kunththaleta giddon dumma dumma mishshata haththe kuniththidi kushshen isi misile oyikidi daro asay eqqides.

karetha kumetha may mayida adey karetha cama athidaes issi oyde bolla utidi ba kushen botha waraqata oykidi ayfe bolla manaxire wothidi adezi ha wsraqata nababishe de'es

Gitanne kehi wolqama keththa giddon daro asati kareththa medhdhora diza mayo maydi ubaykka ba ushshacha kushshe dhoqu oththidi qala caqo gelishenne asayishshe dettes.

Daro maccati booththa medho mayyo mayidi ubbetikka ba kushiyani gistte misile woykko gistte doritte giza misile oykkidi daro asati uttizi dizayssinne eqqidi dizayssi daro asay ufaytishe de7ees.

Daro asati issi qorqqoro keththa giddonii asay uubbay kareththa medhora diza mayo maayidaysatti issi misile ba kuushshen oyqidi daro asy uubbaykka eeqiddi de'iossonna

Dalga oge gidora kehipe daro asay qodape tamape darizaysi ubayika ha adusa ogera hametishe de'es asatape guye bagara itopia bandira missleka mitha bola eqidi de'es.

issi karetha kumetha mayo may7ida addey uttidi ba sinthane dumma dumma qoodi maagata woykko qaalata issi heerappe hara heera gaththiza miishe ba sinthan woththidi haasayi sheede ees ha addeza sunthekka doktore abi aymede geetettes

Dalganne issi gita wolqama keeththe keetoni daro asay qoodanne heedzdzu tammofe dariza asay ubbaykka oyde bolla uttidi haasata sinthan eqqidi hara asay hasayiza haasaya siyishenne izigishe de7eette

ammano aawatinne dumma dumma gaammo soonen diza cimati ubbaykka dunguza may7o may7di gaabe woykko booththa afala may7di oyddu asati eqqidi haasayishe hasayeti shimme haasayishe de7eetes

qoodani keehippe daro asati baykka ubba asay dunguzafe oosettida kumettha may'o mayday macaynne attumay ubbaykka ba sintha ni issi daabbo woththidi dabbozan masha essidi ubbaykka huphe ziqqi woththidi eqqidi de'eette

issi heerani diza deretas woykko asatas koshshiza miishatoppe koyronne waanna gididayssi koronte poo7o gidishin ha koronte poo7o asas gakkanaa mala qachishinne lo7ethise diza nam7u asati koronte bolla keeydi de7eettes

Tophiya dere aysso aawa doktore abi aymede ba sinthane dumma dumma waraqatata woththidi nam'u kooshe dhoqu wooththidi aaththiza miishata gitton ba qaala haasayishinne dumma dumma kiitata aaththishe eqqidi deees

qoodani ichachu gidiza asati issi medho zo7o malara diza may7oe oyddaykka may7di hasatu giddon issi macaynne nam7u attumati xibabeppe oosettiza dunguza geetettiza qoofe ba huphe bolla wothidi uttidettes

Dalganne denba gade kedonni nam7u asati oyde bolla uttidi de7eette nam7u asatappe issi addey waraqata woykko dabtare doyidi iskirtoni dabtare bolla xaafishe deees.

Dalganni issi gita keeththa gidton keehippe daro asay karetha medhora diza may'o may'idayssati ubba asayka ba kushe idimmidi maadan attumatinne macati ubbaykka eqqidi de'etes.

karetha kumetha may7o mayda issi addey ba matara nam7u banra misile kaqqidi woththidayssi ba sinthane dumma dumma qaalata aaththiza miishe ba sinthane woththidi haasayishe deees

gitanne be'ishin keehippe lo'iza wolqama keeththa gidoni daro asati ubbaykka karetha medhora diza mayo mayidayssi karetha medhora diza oyde bolla uttedi haasay ubbay issay issara zoretishe de'oosona

dalganne beyishin ayfes keehippe lo7iza gita keeththe giddon daro asati karetha may7o mayda asati ubbaykka uttidi issa issara zoretishenne hasayettishe dumma dumma qofata bolla hasa7a hasayettishe de7ettes

Daliggane issi gitta ogeni hedzu tohora dizza bajajey qishe kamey assa canidi issi besape hara bessa efanasi madizayisane darro assati gelanasi marrani eqidi nagishe detes

Daro asay atumatinne maccati gashetinne gitati ubaykka uttidinne siyishin issi boththa kumetha mayomaza macasiya sinththan eqqada dumma dumma kiitaththa aathashenne dumma dumma zoreta zorashe de'awus.

Daro aayeti gashe nayta ba kiyon idimidi dumma dumma kaththa muzishe woyko issi kettha giddon woyko dalga keetha giddon daro qoodani nam'u tamma gidiza asati doosona.

timirtte keeththa giddon tamareti oyde bolla hakki hakki uttidi de'etees atamareta tamarsiza issi astamarey chokenne saledda boththa choken kareththa saledda bolla xafidi tamarsishshe de'ees

Issi dereppe hara dere dumma dumma deexo miishatanne dumma dumma uyettiza ushshata caanidi gaththiza gitta kaame bolla dumma dumma zo7o medhora diza ushsha uyettiza ushshati caanetti dizayssa issi addey beyishey deees.

Kuwaase ka7ettiza sohon woykko kuwaase ka7iza bessane dumma dumma may7ora diza nam7u cugati kuwaase ka7iza sohonne kuwaase ka ishe de7ettes a kuwaase ka7iza kaasanchata daro asatia uttidi be ishe deddhoosa

asa issi heerappe hara heera issi bessappe woykko hara bessa efanas maaddiza dumma dumma gitanne wolqama gidida kameti kameti shiiqidi eqqiza bessane daro kameti eqqidi de7ettes

keehipe daro asay attomatinne machati asayi ubbay issi lo7izanne malaliza keeththa gittone daro asay uttidi dizayssinne eqqidi dizayssi beettees haasayikka ubbay issay issara hasayetishe de7ees

gitanne dalga gidida denbani diza geyani dumma dumma kushe hiilanchati ooththida otota bayziza daro asatinne dumma dumma baquloti paratinne daro miishati giya giddun bayzettishinne zal7etti gdeete

kuwaasey ka'ettiza kuwaase ka'iza sohoni daro nayti itiophiya bandara medhora diza mayo mayida attuma nayti ubbaykka garsera zo'o qonxa gixxidi ha nayti denban kuwaase ka'ishe de7eettes.

Beishini keehippe lo'izanne malaliza wolqamanne gita keeththa gitton daro asati uttidinne eqqidi diizayssi beettees haasayi ubbay dumma dumma miishata xaafishenne yohara asara haasayishe deees.

Keehipe qoodani daro asati issi giya giddon uttidi dumma dumma miishata ba sinthane mici woththidi asay shimizayssinne bayzizayssi dumma dumma asati giya giddon zal'ishe de'ettes.

gitanne dalga gidida gade giddon giya masatizayssan qoodanne keehippe daro asatey kezidi ha oge bollara hamettishe dizayssinne dumma dumma katamatan issi herappe sahara hera gaththana mala maaddiza asa caaniza bajajetikka de7esana

kuwaase kaetiza kuwaase kaa7iza sohone kuwaase kasanchati kaa7ishe dizayssa asay kuwaase kaa7iza kasanchata beiza asay uttiza besanin daro asay uttidi bbaykka kuwaase ka7ettizayssa be ishe de7ees

Hiya masatizayssa woykko asi izan zal'e zal'iza giya gitton daro may'oti asi shammana mala miceti dizayssinne hamayoza giddon asay zal'ishe shammishenne bayzishi dizayssi beettees.

gita masatiza issi gitanne lo7iza keeththe sinthan dumma dumma bayzettiza miisheti micettidi dizayssinne ha keeththezappe guye baggara dumma dumma gita gitita woratinne ayfes lo7iza gita worati de7ettes

qoodani keehippe daro kaamey issi kaame shiiqiza bessane woykko kaame shiiqiza mannara geetettiza soni qoodani nam7u tamuppe dariza kaame eqqidi dizayssin beettees ha kaame giddon gelana daro asaykka maalan eqqidi de7eettes

makinay shiiqidi eqqiza bessani asa issi heerappe hara heera gaththiza dumma dumma gashetinne gita kaameti deeettes. ha kameza gelana daro asaykka maaran maaran eqqidi batara naagishe dizayssi beettes.

Issi gitanne wolqama kethayi kexetidi dizayisa sintani duma duma zanxila masatiza mishayi qaphetidi gufantidi dizayisa hedzdzu asati isoyi isoyi duma duma haki haki eqidi de,etes

Githanne dalgga gidiza dembbani ichchashu asathi kuwaase kaa7ishe de7eeththes;ha kuwaase kaa7ida asathikka dumma dumma medhora diza mayo mayidi ichchashu addethi kuwaase oyqqi eqqidi woxxishe de7eeththes.

Qoodani keehippe daro asati gashe naati, gitatinne wolqqama addeti ha asata gidoni heezzu asati booththa mayo mayizi dizaysinne issi ade kuwaase pude bolla yegidinne oyqqana nam'u kushe dentidi de'ees.

dalganne adussa denbane oykko gita denbane issi macasiya booththa may7o may7ada ba kushenne silke oykkada huphe bolla qoofe wothada gade giddon eqqada de7awus amaceppe guye baggara dumma dumma asatikka de7oosa

dhoqatethay diza woykko zuma masatiza bessane nam7u zo7o malara diza qorqoroti shoceti dizayssinne ha qorqorotappe ushachchanne hadarsa baggara dumma dumma gita woratinne dumma dumma mithati de7eettes

Issi gashe naay zo7o medhora diza para woykko toga para dumma dumma faray may7iza may7o mayzidin hoykko koora kooridi asati ubbaykka togidi bizayssinne issi naazi koorishe dizayssi beettees

guye baggera keehippe gitanne wolqama gidida woray dizayssa sinthan nam7u macati booththa madhora diza caamma aaththidi nam7u macati say essara haasayettishenne mecishe matan shiiqidi eqqidi de7eetes

Gita lo7iza keeththa gitton qoodanne nam7u tammu gidiza asati dumma dumma attumatin macati ubbaykka bootttha malara diza may7o may7odi oyddu asati uttin hara asati mule eqqidi de7eete.

gitanni dalga denbay dizayssi beettes nam7u asati dumma dumma keeththe zeero misatiza keexettidi dizayssa bolla nam7u asay issi attomaynne issi macha eqqidi hadalga denba beyishe de7eettes

issi addey booththa medhora diza addey oyde bolla uttidi dumma dumma xibabetappe kushe hillan oosettizayssa gaammo boncho may7o dunguza geetettiza may7o may7di ba sinthane issi xarapheza woththidi uttides

Issi wolqamanne gita gitida zumay beettees hazumaza bollan dumma dumma barzaafe mithatinne dumma dumma ciishati dumma dumma cililo maatati dizayssikka beettees hazumaykka gammo zoone gerethe zuura worada gitton maano zuma geetettiza zumak.o

Tamaareso masatiza dalganne gita keethe giddoni daro tamaareti uttidi maccatinne atumatin ubbaykka ha wodey ihida miishshe woykko ooso eson oothiza miishshetappe kompitere be sinthan woththidi be'ishe de'osonna.

laapuntho kawoy doorettiza laythanni kawoy doorettana mala kawo dooriza karde immiza asati uttidi akkiza asata xaafishe dizayssinne issie macashiya kumeththa zo7o medho may7o may7dara kawo dooranas karde ekkashe de7awos

timerte keeththa giddon daro tamaretinne dumma dumma asati hewuden asi oykkanas koshshiza waanna miishatappe payda geetettizayssa ekkanaas daro asayyidi xaafettishe dizayssi beettees

Paydoni keehippe daro asati gasheti gitati attomatinne macati issi kiyophha matane ubbaykka maaran maarani eqqidi dizayssi beettes haasatappe guye baggera gita dumma dumma mithatinne worati de7ette.

Issi tamareso masatiza timirte keeththa giddon gashe tamare nayti maaran maaran eqqini hawodey hida itophiya geddon diza asay bana qoncisiza miishatoppe payda gididayssa asay ekkanass xaafetishe deees

Tmirtey keeththa giddon tamariza nayti ubbaykka issi medho mayo may'idi ha tamaretikka maarani eqqidi de7ettes tamaretoppe guye baggara dumma dumma gita mithatinne dumma dumma ciishati de'osana.

itiophiya gidon diza asa erisizanne woykko asay itiophiyan dees gaana mala qonjetiza payda geetettiza matawaga daro asay maaran ekkidi ha matawaqa giya ekkanas ubbaykka mazagabettishe dizayssi beettees

Daro asati issi ooso keeththa masatiza soho kitone uchachi gidiza asati oyde bolla uttidi hara daro asay maaran maaran yiidi dabtare bolla ba kushen xaafishenne dumma dumma miishata paramishedheeete.

ichashu asati oyde bolla uttidi dizayssi bettosona haasatappe oyddu macaynne issi addey ubba asaykka ba kushen banatetha eresiza dumma dumma matawaqata oykkidi uttidesse

ooso keeththani oykko tamareso masatizayssan heedzdzu asati oyde bolla uttidi daro asay maaran eqqidayssa dabtare bolla eskirtonne haasata xaafishenne mazagabishe dizaa misiley beettees

Kuase kaeza daliga kuase kasanchati kuase kaeza besani dumma dumma nayiti dumma dumma medhora deiza mayo mayidi kuasiy kaeshe deates kuase kasay asas koshiza miishshatappe wananne kayiro gidizayisakko.

Kuase kaetiza daliga denibani dari macati kuase kaanas gelan issi medho mayo mayidi issi medho cama atidi ha nayiti kuase kaanas gelana maran gigidi eqidi detes.

Dalgganne wolqqama gidida kuwase kaassanchchata kaa'izayssa uttidi be'izayssa sohon issi kumeththa booththa mayo mayida addeynne issi ba huphphe bolla booththa qoofe woththida addey nam'aykka issay issara haasa'ttishe de'ettes.

Dalga oge gidon issi medho mayda mayo issi medho may'o mayida atumatine mac'ati ubayika maran maran eqidi ha asati ubay gupishene ufaytishe dizaysi betes.

Issi addey karetha kumetha may7o hummayidayssi ba sinthani dumma dumma qoodi maagata issi bessappe harabesa asas gaththiza woykko aaththiza heedzdzu miishata woththidi ba kushen qaala loqo ooththidi haasayiza miishe oykki haasayishe dees.

Kuwaase kaasanchati kaa,izayssa beyiza asay uttiza bessani keehippe daro asay halo,iza oyde bolla uttidi dizayssinne nam,u attumati eqqidi nam,u kushe laalidi ha kuwaase beyizason eqqidi de,ettes.

isporte ooththiza nam7u nayti shocetise ishsha issara wodhetise isportaynati aaththiza dumma dumma miishata huphe bolla woththidi kushenka xaaxidi nam7u asati kesha giddon ishsha isshara shocetishe de7etes

Qoodani keehippe daro asatin ubbaykka booththa madhora diza may7o umayidayssinne issi dunguza masatizayssa ba qoodane xaaxida asay uubbaykka eqqidinne uttidi de7ettes.

Timirte keeththane geliza woykko tamareso geliza tamareti shammidi iza bolla dumma dumma astamare tamarsiza miishe xaafana mala maaddiza heedzdzu tamare dabtarati issi bolla dizayssi beette.

Gitanne wolqama gidida issi keeththey keexettidi dizayssi beettees ha keeththeyka dumma dumma haaththeta ba giddon shiishshi oykkidi haraso haaththezi hako bessa bana mala haaththezas wolqa gididayssa shiishshidi oykkides.

qootani heedzdzu asati dumma dumma miishata woykko mashine geetettizayssa dumma dumma shuchchata gaaccidi shuchchata issi bolla amedhidi asi izan keeththe keexana mala maaddiza gitanne walqama gidina mashinati dizayssi beettees

Giitanee woliqqama gidida zuma matan duma duma asatinee duma duma gade goyizanne gade duma duma shuchata denithiza giita woliqqama kamey ha asayine ahakamey ubayika oge bokishe dizays betes

Gashey buketidi kezida gashe utula getetiza mishi nam'u hareta bolani nam'u gashe nayti c'anidi biza missile betes ha c'anetidà c'anaza bola issi mac'iya kezada utada de'awus.

Diccidi diza gita kattamatani diza dumma dumma keeththati shuchchatappenne dumma dumma biratappe gimbbetida keeththayi keeththetidi deessi daliganne gita oge giddora issi addey sayikile laagidi hametishshe dessi

Deexonne wolqama gidida miishata issi dereppe hara dere canidi dumma dumma haathatanne dumma dumma makina giddon qolletiza lambata caanidi epiza gitta bootha medhora diza kaamey eqqidi canishe de'es.

Issi gitanne dicida deretu gidon kexetidi betiza wolqamanne giata gidida ketha kexetidi dizaysa betese he kethazape sintha bagara dumma dumma gita ogeti dumma dumma gadeti boketi dizaysa betese

Issi wolqama kaamey asa issi besappe hara besa issi dereppe hara besa oososinne dumma dumma metora biza asa gaththiza kaame giddon daro asati maaran eqqidi gelishe dizayssi beettes.

Issi dalga ogera dumma dumma ha wodey ehida kametappe gashe kamey kanche shiqidi ba bolla dumma dumma cishata qachidi maran maran ha ogey gita ogera Kameti hametishe de'etes

Gitanne wolqama gidida ogera asa issi bessappe hara jera epiza woyko ISS son diza asay oosos haraso bishi eeson gathiza giita salo medhora diza kamey asa canidi ha ogezara hamutishe de'es

Issi gittanne ha giitta wolqqama haaththe bollara hamutiza marikabe gettetizayssi haaththaza bollara pinnishshe qooddan keehippe xeetan woykko sa'an payidettiza asa kunththi caanidi ha giitta haaththeza bollara pinnishshe de'es

issi dereppe hara dere dumma dumma gita miishetanne dumma dumma ooso summa diza gita biratata caannidi gaththiza booththa medhora diza kaame ha gita ogezara ekka dumma dumma miishe caanidi bishe deees

Issibi heerani diza asay hara ooso so baana mala woykko issi derefe hara dere baana koyid asi izan baana mala maaddiza dumma dumma salo medhora diza kaameti maaran gitanne dalgga gidida oge giddoni eqqidi de7eettes.

dalganne adussa gidida gittta oge asfalte oosetti dizayssa giddon issi bootha medhora diza kame ha asfaltera woxxishe deees ha ogeppeka pude baggara dumma dumma gita mithatinne dumma dumma keethtsati de7osona

Salo bollara paalliza ayure geetettiza gitta booththa medhora dizayssi itioqiya geetettiza xaafey iza bolla xaafettidi dizayssi salo bollara paallishe de'es

dumma dumma kameti asa issi heerappe hara heera woykko issi bessappe hara bessa caanidi efanas maaddiza gashe kameti ba bolla dumma dumma jarkaneta dumma dumma miisheta caanidi daro kameti eqqidi de7eettes

dalganne adussa gitida issi asanne dumma dumma deexa miishata caaniza kaame iita miishata issi heerappe haasi efidi hara bessane qulishinne dumma dumma iita miishata oge giddofe denthishe de7ees

paydoni keehippe daro addeti nam'u tohora woxxiza saykile geetettiza miishe ubbaykka ba sinthan wothidi daro asay ha saykileza bolla uttidi de'eettes

Daaro aasati ubbayka kummeththa kaareththa medhora diza maayonne dumma dumma maayotta maayda gittanne wolqqama addetti ubayka eqqidi haasayshshinne zorettishe deettess.

Issi gittanne wolqama gidida dhoqatethayka sa'a bollappe tammanne nam'u kushe woy tammu kushe gidiza dhoqatethan kexetida gitta ginbi kethay dizaysinne ha kethe sinthe dumma summa miththati dizaysi Bette's.

Be'ashin ayfes lo'izanne malaliza Gita kethey kexetid dumma dumma biratatanne dumma dumma shuchan keshetid de'es, ha kethe sinthani dumma dumma puutetinne cilila maata toketid de'etes.

gitanne walqama keeththeti biitta bollafe dhoqatethay laapuna woykko ospun kushe dhoqu gidi keexettida keeththeti de7eettis akeeththeta sinthane dumma dumma cilila maatatinne dumma dumma mithati diccishe dees

keehippe gita gidida wolqama keeththey dumma dumma shshuchchatappe dumma dumma biratatappenne dumma dumma meeshatappe ooseti kumidayssane lo7iza wulay woykko asi izara geliza wulanne lo7o ugera oosettidi dezayssi ybete

Githanne issi wolqqama gidida keeththati keexeththidi kumidi dizayssi beeththees; ha keeththaza giddorakka dumma dumma ogethi ooseththanassi bookkeththishe dizayssinne dumma dumma kaamethi ha ogeza giddon de7eethes.

Issi koexettidi kumi diza keeththa geeddoni keehippe lo7iza miishati deettes ha beettiza miishatappe komputere geetettiza issi miishen uttidi xarapheza bolla dizayssi beette.

wolqamanne gita gidida adussatethaynne dhoqatethay biitta bollafe tammanne nam7u kusheppe dariza gita keeththey keexetti dizayssi beettees ha keeththeppe guye baggara dumma dumma wuratinne dumma dumma zumatikka de7osona

Issi gitanne wolqama gidida keeththey dumma dumma biratatappe dumma dumma shuchchatappenne dumma dumma simminto ashawatappe oosettishe kumennane diza misile beettes ha keeththaza sinthanne dumma dumma kaameti dumma dumma mithatikka de'oosona.

Heedzdzu asati issi keeththa giddon eqqidi issay issara zooretishe dizayssinne issi addesi dumma dumma booththa waraqatata ba kuchen woykkidi issi karetha kumetha may7o may7ta macayssi ba miishe immishe deees.

Issi bootha kumetha mayo mayida mac'asiya ba kusheni issi koshe woyko qala dhoqu histidi asas aayhiza mishe oyqad duma duma qodimaga gathiza miishera asas kiita aathashe de'aws.

Tamareso masatiza ha timrte ketha gidon Daro tamareti ba sinthan dawutare wothidi dizaysine issi astamarey ha natu sinthan bootha mayo mayada nayta tamareta tamarsashe sinthan eqada de'awus.

Kehippe lo'zanne maalaliza ha wodezan giggidi oththetida keththa giddon dumma dumma mishshati deossona ha mishshatappe bettizayssi ha woddey ehida komppitere gettetiza mishsheti kehippe qoddan daaroyka de'esi.

Ichavhchu asati hezhzhu attumane nam'u macati duma duma kaxidi diza katha ichachchatika be kushen duma duma katha izan miza sayne oykidi ha katha shiqidi dizaysappe shakidi manan ekishe de'etes

Timirte keeththa giddon tamaareta tamarsiza astamaareti mayiza booththa mayo woykko astamaaretas imetiza bonchcho mayo geetettida mayo mayida issi addey saleeda bolla ke'idi chokken xaafidi nayta tamarsishe de'es.

tamare keeththan woykko timirte keeththa masatiza sohoni daro asati attumatinne macati ubbaykka issi medho booththa malara diza may7o mayidi hara asay hasayizayssa sishenne iishie

Gitanne diccida katamata giddon keehippe lo'izanne malaliza dumma dumma keetteti keexettidi dizayssi beettes a keeththe sinthan dumma dumma gita mithatinne asati dizayssikka beettosona.

gitanne wolqama timirte keeththa giddon woykko wulayita sooddo yubereste giddon daro yumebereste gelana patana woykko intiranthe patana patanettishe woykko paaceza ekkishe diza tamareti de'ettes

timirte keeththane woykko tamareti tamariza sohone keetippe qoodani daro tamareti issi medho may7o maydi ubbaykka uttidi dizayssinne tamareta yelida yeliza aawatinne ayati tamaretappe guye baggara eqqidi de7eettes

Timerte keeththa giddon keehipe daro tamareti attomatinne macati ubbetikka tamareson uttidi tamarishe dizayssi beettees atamaretikka ba sinthani dabtare doy wothidi dabtare bolla xaafishenne tamarishe de7etes.

issi gitanne dhoqa timirte keeththa giddon diza miishatuppe koyroynne waanna gididay asati izan uttidi nababiza maxaafa keeththa gidishin ha maxaafa keeththan dumma dumma maxaafati dizayssinne asati nababishe dizayssi beettees

asay ubbay issi dalga keeththa gitton oyde bolla ottedi dumma dumma paace masatizayssi booththa luke bolla imittidayssa asay ubbay iskirto kushin oyqidi siqqi giidi waraqata bolla ooththishe de7ees

Timirte keeththa masatiza dalgga keeththa giddon dumma dumma oyddeti kanche diza issinne tamaretiza bolla tamariza karetha saleday diza issi beettes .Ha keeththa giddon asikka hara miise aybikka beettenna.

Gitanne dalga gidida ogey othet kezid dumma dumma qalametan woyko karetha medho qalamen tiyetid ogeza oothida kamey oge gidon hametishenne ogeza giigisishe de'es. Ogezappe oshichanne hadirsa bagaraka dumma dumma mithat de'osona.

Keehippe lo7izanne gita ayfes be7anas keehi malaaliza katamay dizayssanne ha kataman sinththara ogey lo7iza ogey oosetishe dizayssanne omarssa saaten dumma dumma korontte poo7on dumma dumma kaameti hametishe de7etes.

Issi gita ogey oosetishe dizayssan oge ooththiza wolqama kaamey ogezan dumma dumma kaeththa malara diza miishshe tiyishenne bizayssi beettes. Ha ogezappe oshachcha baggara gita wolqama miththatikka de'osona.

Gitanne adussa ogen karetha medhon tiyetidi dizayssara dumma dumma ogeza lo7ethizanne geegissiza kaameti ogeza ooththishe deeesa hawogezappe ushachchanne hadirsa baggara dumma dumma mithati de7oosana.

dalganne adussa gidiza issi gitta ogey oosettidi keishinne oosetti wurishe dizayssi beettees hawogeykka dumma dumma karetha malara dizayssan tiyetidi deees ogesappe pudenne duge baggey dumma dumma gadey bookketidi deees

gitanne dalga gidida issi adussa ogey oosettidi karetha medhon tiyettidi dizayssi beettes ta ogeza bolla issi addey eqqidi dizayssinne dumma dumma kameti ogezara hamettishe de7ettes

Dalganne adussa gidida issi wolqama ogey oosettishe dizayssi beetees ha ogeza ooththiza dumma dumma oge ooththiza kaametinne woykko biitta bookkiza kaameti ha biitta bookkishinne dumma dumma shuchchata oge giddofe denthishe de's.

gitanne wolqama gidida issi gitta katamata giddon oosettida wolqama ogey biittafe dhoqa hoykko salo bollara oosettidi diza misiley gitta keeththeka keexettidi dizayssi bettes

gitanne issi dalga gidida ogeni makinay asa daro caanidi dumma dumma meton gakkenna mala naagisiza asata woykko oge bolla eqqidi makina naagiza trafike geetettiza nam7u asati oge giddon eqqidi de7ettes

Gitanne wolqqama gidida adussa oge oosettishe dizayssi beettes. ha ogezani oge ooththizanne ogeza bookkidi giigissiza dumma dumma goshsha makinati dizayssinne dumma dumma asatikka wolqara ooththidi maaddishe de7eet

gitanne wolqama gidida adussa ogey oosetishe deees ha ogesa ooththiza oge bookkizanne dumma dumma shuchchata denthiza nam'u kaameti ha gita ogtora ogeza lo'athishenne ogeza ooththishe de'ettes.

Namu keeththeti dumma dumma biratappe shuchchatappenne dumma dumma ashshawatapoenne siminitotapppe osetida namu woliqama keththeyi dizayisa sinththani dumma dumma cilila matatinne dumma dumma miththati dichchishshe deesi

Issi heran diza asasi koshiza mishatappe wanayinne koyroyi geesha usha hathe gidishn ha gesha usha hathay osetidi ke'id dizaysi nam'u bagara gogizaysa issi macashiya yarkaneta wothada duukashe de'awusi .

Daro asata woykko gashe nayiti haththa pulito haththa duqishe jarikane haththara wotidine issi nayi kushe haththaza duqi uyishe de'es.ja natappe guye baggara dumma dumma mithatine dumma dumma kelati deetes.

Issi deren gidon woyko issi heran koshiza waan waana mishatappe koyroyi haathe gidishn ha geesha usha hathe qosetidinne ha bootan woyko ha koothe giddoni shiiqid hara bessa baana mala madiza Gita gimbey himbetidi de'esi.

Nam'u zo'o medho woykko salo medho shuuchchatappenne dumma dumma biratatappe ooththettida giittanne wolqqama gidida keththetti de'ettes ha keththata sinththan dumma dumma ciillila maatatikka miiththattikka de'ossonna

geersha ushsha haaththe izara booketidi hamishe oykko karetha toboy gade giddon gelidin izara bana mala maaddizayssi issi bolla shiiqidi deees daro gita mithatikka daro asatikka de7oosona

Nam,u addeti keeththey keexettanas bookketidi diza dalga gade giddon dumma dumma biratati gade giddon toketishe ginbey ginbetishe dizayssa mata nam7u addeti eqqidi de7ettes

issi salo medhora diza wolqamanne gita kaameti eqqidi de7eettes ha kaameta oosoy issi heerappe iita miisheta woykko dumma dumma iitida haaththata hara heeran oykko hara bessan efidi haaththiza qolana mala maaddete

heerani diza asa waykko issi mata safaran diza asas koshshiza miishafe geeshsha ushsha haaththay koyronne waannagi dishin ha geeshsha ushsha haaththay oosettidi dizayssan daro asate yiidi haaththa uyishenne kushanne mecetishe dizayssi beettes

Deres koshshizanne waanna gidida miishatoppe geeshsha ushsha haaththay koyronne waanna gidishinne nam7u asati ha geeshsha ushsha haaththay oosettidi keeytayssani ba qodhe bolla dunguza xaaxida addeynne macay kushe mecetishi de'eette.

Dumma dumma ogeti oosettishe dizayssi bettees ha ogezikka dumma dumma shuchchatappenne hawodey ehida saramiqise geetettiza meeshappe genbettishenne oosettishe dizayssi dalganne ahu ogey oosettishe dizayssi beettes.